xaphoomu roso yineemmo woyixe roso gunde ka'ne roosu giddorano e'no massine roso xaphi assine gundanni dargaate konne roso xaphoomunniha gudinohu xaate wole roso rosa didandaanno

rosu uduunnicho yineemmo woyite lawishshaho biire dafitaru haattono maxaafu woleno insa lawannori rosu uduunnichooti yine woshshinanni uduunneeti

maxaaffate mine yineemmo woyite rosaano rosonsa rossanno woyite rosiinsinsahu gedensaanni e'e xiinxallitanno dargaati konne darga rosaanote hasiissanno maxaaffa baala gamba assine worroonni bayichooti

umi diriimi rosooti yineemmo woyite qaaqquullu rosu mine gudduhu gedensaanni woy balaxote roso gudduhu gedensaanni mitte kifile e'e ka'e mitte kifilenni sette kifilera noo rosi geeshsha umi diriimi rosi mine yine woshshinanni

rosiisate hayyo yineemmo woyite mittu rosiisaanchi rosiisanno woyite rosu hayyonna rosiisate gara horoonsi're rosiisa hasiissanno konne hakkonne roso rosa hoogihu gedensaanni rosaanote ledo hee'rennowe rosiise didandaanno

layinki diriimi roso yineemmo woyite konne osoyuniwersite e'nara albaanni ronse gundihu gedensaanniiti yuniwersite e'nannihu konne roso honsetenni kse 12mte noo deerra bikkinanni

qaaqquullu rosi mine jineemmo woyite qaaqquullu calla rossanno darga ikkanna kuni rosi balaxote rosi mineeti tini balaxote rosi mini hallanyuiha ikkiro barrunni wo'ma barra rossanno qaaqquulu

layinki dirimi rosimine yineemmo woyite honse kifilenni kayise 1o2me kifile geeshsha hee'ranno rosooti konne rosaano balaxo tee kayse hakkeeshshi geeshsha massi turo hakkiinni qaxxalte wole deerra martanno

xaphoomu roso yineemmo woyite roso baalankammassine gumullaanniwanna jeefinsanni darga ikkanna konne rosono baala balaxotenni keense xaphishshu geeshsha nooha xaphoomu roso yine woshshinanni

xaphoommo roso yineemmo woyite baala roso gundih gedensaanni marre maccarrashaho ronsanni rosooti konne roso jeefo te e axhinanni roso ikkanna kuni rosi lowo geeshsha hatsiisanno

umi dirimi rosimine yineemmo woyite umo hanafote ikkikkinni hanafote rosinni harunsine ronsanniha ikkanna kuni rosino hanafannohu mitte kifilenni kesiro mare sette kifile geeshsha iillanno rosooti

layingi dirimi roso jineemmo woyite umi dirimiha gunde ka'niro harunsannoha ikkanna kuni rosino sette teekkifilenni gundiha ikkiro honsekkifilenni 1o 2 kifile geeshsha noo rosooti

yuniwersitete roso yineemmo woyite lainqi dirima gundihu gedensaanni hanafannoha ikkanna konne roso yuniwersiteha gundihu gedensaanni mannu xaate loosu giddora eanno rosooti

qaaqquullu rosimine yineemmo woyite qaaqquullu danquullu woy dirinsa balaxote rosira yiillino qaaqquulle rosiinsanni dargaati kuri qaaqquulli zeero kifilewe balaxote roso yine woshshinanni roso rossanno bayachooti

maxaaffate mine yineemmo woyixe maxaaffa calla duunnanni mine ikkanna konne maxaafa rosaano calla ikkikkinni wolu mannino konne maxaafa nabbawiha ikkiro lowo geeshsha dancha

maxaaffate mine yineemmo woyixe rosaano maxaaffa nabbabbanno darga ikkanna rosu mine konne maxaafate mine yine bande worranni konne bayicho rosaanote hasiisanno maxaafa baala duunnanni bayichooti

rosu uduunnicho yineemmo woyite roso roontsanni woyite horoonsinanniha ikkanna kuriuu giddonni biire udafixaruna tommaxaafaoo labbinori rosu uduunnicho yine woshshinannireeti

rosiisate hayyo yineemmo woyite mittu rosiisaancho hikke fulanno woyite tenne hayyo horoonsi're roso rosiisanno gede fullahe woy qajeele fulanno

baxxino rosimine yineemmo woyite wolu rosiwiinni baxxanno rosooti kuni rosi addi addi rosooti konne roso balaxote mine ikkikkinni wole rosichono mitteenni karsine rosiinsanni dargaati

maxaaffate mine yineemmo o woyixettini maxaaffate minna maxaafa duunne worrannita ikkitanna tenne maxaaffa horoonsidhannori rosaanonna hattono woloe manna ikkanna tennera rosaanote injaanno garinni worroonni maxaaffaati

xaphoomo roso yineemmo woyite baala roso gundihu gedensaanni ronse kanne mucce assinihu gedensaanni xaphi assine loonsanni roso ikkinota xawisanno

baxxino rosi mine yineemmo woyitetini baxxitino rosi minna addi addi roso rosiinsanni darga ikkanna rosu haju calla ikkikkinni wole woleerichono hroonhoro aannoricho rosiinsanni dargaati

yannibeelo roso yineemmo woyixe konne roso ronsannihu barru woy yaanna wolu rosiiwiinni baxxitinota ikkitanna konne roso qidaamenna smbt hattono hashshi saatera ronsanni rosooti

ayisite rosoho yaamaantannot tini ayisite rosoho lowo geeshsha danchate ayir loosootino yinoonnihayistete ledo xaadannokki loosi horoontanni dino

rosiisate hayyo yineemmo woyite mittu manchiwe mittu rosiisaanchi rosaano rosiisate albaanni balaxe rosiisate hayyo rosewe rosawey afa noosi tenne hayyo afa hoogihu gedensaanni rosaanote ledo sumuu yee rosiisa didanda

yuniwersiteete roso yineemmo woyite konne roso ronsanni yannara lowo waaga baante ronsanni rosooti konni rosiinni fullihu gedeensaanni looso e'nanni gara qulanno rosooti

yuniwersitete roso yineemmohu kuni rosaano lainqi dirima gudduhu gedensaanni hakkoonni gedensaanni hanaffe rossanno rosooti konne rosorosate jawa baatooshe kaffalte rossanno

rosiisate hayyo yineemmo woyite mittu rosiisaanchi rose fulinohu rosiisate hayyonawey rosiisate dandoo heedheennasiiti tinni dandoo hoogguha ikkiro rosaanote ledono sumuu yaa didandaanno

hayyoolete roso yineemmo woyite roso ronsanni heennee ronsanni roso ikkanna rosu ledo ha'ranno rosooti konne roso fullahino we yaattono qajeelshu ledo addi addi qajeelshi ledo adhinanni rosooti

hogimmate roso yineemmo woyite rosaano rokonne roso rossuha ikkiro uminsa looso roosate ha kaayyo lowota afidhanno konne roso rossu gedensaanni hallanyootu loosono loosate dandoo afidhanno